Ogiya goyiya makiinay dembban eqaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora cima asatti issippe gididdi shiiqiddi uttiddi keehippe puulanne ubba qassikka biittassi anjjonne bonchcho. Hagaa mala cima asatti bonchchettanawunne naagetanawu koshees.

ordde bitanee eqqidi asaassi odduwa gatiidi beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolayttattuwa maxxaafay wolaytta asay ba doonaa wolayttattuwan lixana mala giigidaagaa. Ha maxxaafay koyro kifiliyappe biidi tammanne naa'antta kifiliya gakkanawu de'iyaagaa gidishin tamaaretussi daro go'aa immes.

Toophphiyaa huuphe katamaa aadis ababaa giddon de'iyaa oyiddu miyye ogiyaa. Issi baggayi tekile hayimaanootiyaa epiyoo wode issi baggayi qassi piyyaasi epes.

Issi suchcha keetta karen dumma dumma boota maayuwa maayidda cora asatti eqqiddosonna. Dumma dumma eqqidanne uttidda asatti keetta karen de'osonna.

Keehippe geesaa pude simmidi biigida adussa bolli bollan keexettida shuchcha keettayi ayi asabee? Ha keettaa yuushuwan diyaa xuupee ayi qoccissii?

Hagee bolli bollan keexettida zammaana shuchcha keettayi ayikeena aduqqidee! Ha gaxaappe yagaxaa gakkanawu de'iyaa zananayi hemettin aggaaga woxxin wuriyaaba malatenna.

Nu biittan aayetu baalay daro ufayssiya aayotu ufayssaa ubbay ufayttiyo baala. Ha baalan eti ubbaykka puuttuwappe oosettida adussa qamisiya maayoosona.

Daro wode nu wolaytta biittan wolaytta naati daro wolayttabaa erenna gishshawu waatidi dogissennan aggana danddayettii? Qassi yelaga na'eegaadan ubbaykka wolaytta eranawu denddiyaakko waani?

Wogga wogga ambbatun zal"e malatenna guuttabaa zal'idikka asay ba de'uwa sugees. Ha zal'iyappe dariyageeti oge doonan polettiygeeta gidikkonne daro asata maaddiiddi de'oosona.

ha xifatee aybaa qonccissii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Bodditte ambban eqqiya masqqaynni giyan bayzettennabi aybinne baawa. Ha giyaappe asay ba abbiya abbiya keena aybanne demmana danddayiyogee keehippe ufayssees.

Dumma dumma asaa naati puulawu ubba qassikka alaxxanawu maadiya keehippe daro woykko ali'o gatiya ekkiya aleqqo buqura. Ha buquray keehippe ali'o gatiya ekkees.

Dumma dumma bambbariya qassikka hara kattakka maanawu maadiya urqqappe meretiya so gido miishsha gidida shaatiya kushe hiillanchchiya medhiyo hiillan malaales. Ha buquray kunddikko meqqigees.

Gakkidi melin maxi shiishshi epiidi gacissidi daabbodan maanawu maaddiyaa gisttiyaa zerettayi dembban eqqidaagaa. Ha'i biron tiyan dalqqi dalqqiiddi goshshan des.

cora asay eqqidi toho kuwaassiyaba haasayees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Hagee suchchappe oosettida zammaana woosa keettay de'ees. Hagaamala zammaana keettay daroto kare bitan keexetees. Hagaamala keettay toophphiyan keehin daro erettibena.

Wolaytta boynna keehippe shugissiddi qassikka sawo bambbariyara miyoode mali'iyo mali'oy kushiyara pude ma ma gees. Ha boynnay aradda gaden mokkiya katta.

Macca naati bantta sinttaa puulayanaw go'etiyoobatuppe issoy phuuphlliyaa menttidoogaa bantta som'uwan tiyiyoogaa be'iyoo wodiyan hegee eta sinttaa keehippe puulayes .

Issi asttamaaree de'iyaagee cora luxanchcha naata shiishidi issi issibaa zoriyoogee keehi lo'oba. Shin he betanee naata aybaa zoryaakko huuphphe yohuwaa erissanaw koshshes.

Issi kaamiyaa moorettiko giigisiyo man'iyan issi yelaga na'ay kaamiyaa giigisidi de'ees. Ha keettan cora dumma dumma meray deiyo kaameti deosona. Hagee oogee?

Aawati daro wode sooni koshshiyaabaa kunttiiddinne ba naatussi lo"iyaaba shammi bantta biraa wurssoosona. Wurssettan banttayyo qassi konggo caammaa shammiyode tana iita azzanttoosona.

bantta kushiyan boottaa oyqqidi asaassi imotaa immiidi beetiya cora asati beetoosona. etappe guyeeranne qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi honzingeetettiya zamaana ogiyan qanxxanawu giigida sila mashshay de'ees. Hagaa mala mashshay industuriyan giigida mashsha gidishin hagaa mala mashsha beadakka erikke.

Haahuwan ogiya bollaara hemettiiddi de'iya asaa qooxmday affunee? Hageetuppekka guyye baggaara de'iya asayinne sinttaara de'iyaa asay aappunee? Etappe ya baggaara aybee de'iyaay?

Guutta naatu huuphe kettan issi aayyiya ba na'aa kaamee malatiya qeeri buquran. Kaassayidda beettawusu. Shinna'aa kare kessada Karen kaassiyoogaa aggaas.

Taani daro wode kataman leemisuwawu ashuwa ma simmada issi issi lasilaassa uyiyogaa iita dosays. Ubba kokka kollaa lasilaassa uya xalalikke.

Issi keettaa giddon qoodan heezzaa gididi de'iyaa birataa woykko mittaa lukkiyoo buquray karetta meraaranne qassi adil'e ciishsha meraara de'iyaagee beettees!

Nu heeran issi suyqee de'iyaagan de'iyabay ubbabaykka kase de'iyoogaappe keehi laalami laalamidi biyoogaa be'iyoo wode he suyqqiyaa bitanee keehippe azzanttes.

Pirofeeser wodajo asafa giyo bitanee issi punccare shamiziya maayidi uttidaagaappe guyye baggan alamiya karttaa misiliya maata mala meran wottidooge lo'es.

Issi korinttiyaa wolqqan oottiyaa buquraa giddon yeggi wottido badalaa ayfiyaa milatiyaagee adil'e ciishsha meraa milatiyaagaa shayidi miyoo wode ayba mal"ees gidetii.

Darotoo ogiyaan kaamiyaa seeraa naagissiyaa asati dumma banttana qonccisiyaa maayuwaa maayidi kaamiyaa laaggiyaa bitaniyaa essidi oychchiyo wode maqacciyaaba milates eta oyshshay!

"Ta wolaita dossays" yaagiya xifatiya matan daro asay yiidi pootuwa deddees. appe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

macca naati bantta lagetuura biidi shemppiyo sohuwan eqqida na'iya beetawusu. i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Toophphiyaa giddon darosan haattaa qaxiwatuwaa metoy diyaagaa kawotettay be'idi haattaa ollaa daro sohuwan bookissidoogaa be'iyo wode tana ufayssees. Gaasoykka haattay shemppo gidiyo gishshawu.

Buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon guutta naati akkekannan sheeshshaa she'idi moorenna mala gidi etu dule giddon aattiyoo miishshaykka beettiyaage de'ees!

Shuchchan keexettidi bootta qalamiyaa tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana a giddo gelada da da gees. Shuchcha keettay tana lo'iyo gaasoy kaysoy bookki gelenna gishshataassa.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti layttaa naagidi bonchchiyo dumma dumma baalati xeelliyageetu kahaa wuuqqoosona. Ha baalaa bonchchanawu bootta maayuwa maayidi kiyiya asaa be'iyo wode kiitanchchata malatoosona.

Asay hiittan zin"i simmidi ba huuphphessan borkkottidi xiskkoy mal"ana mala giidi wottiyoo qoodan naa"aa gidiyaa a sunttay tiraasiyaa giyoogee beettees.

Issi bitanee wolaytta maayuwaa maayidi ba mirggiyankka qassi qeeri gatimaa wottidi haakko simmidi eqqidaagee wolaytta asakka malates ha biitta asakka malates.

Wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon de'iyaa daro keettati keexettidi de'iyaageta xeelliyoo wode darin ayfiyaassi keehippe lo"oosona wozanaakka keehippe nuusi shemppisiyoo gishshawu he sohuwaa boos!

Nu sooni nuuni daro wode hara miizza ubbaappekka maatta miizzaa laytti naagana bessees. Qassi eta maraakka daro awan shocissana bessenna.

Biittaa ayssiyaa dottoriyaa ahiimeda aaba yagettiyaagee bootta shamisiyaa mayidi qassi ba ayfiyaan karetta manaatsiriyaa wottidi keettay de'iyaagappe ha baggaara eqqiis.

Asi gelidi moorennaadan naagi wottido maatayi dalqqi dalqqidi ciiyyidaagee ayiba lo''ii. Ha sohuwaan uttigiyaaba woyikko zin'iigiyaaba gidiyaakko ayiba lo'es giideti.

Dumma dumma merara de'iyaa xaafiyo biireti deosona. Hagetussi meray karettanne boottaa mera oyqqidosona. Ha biire uttido sohoy zal'ee man'iyan gidenan aggena.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa bolla baggaara iray bukkidi asaa moorenna mala getettidi gattaa kammiyoo issi mala keettay de'iyaagee nuusi xeelliyoo wode beettees!

Yesuwaan keehippe guutta gidida sintta baggaara bootta qarstti uttida mashshaa milatiyaagee beettes shin ha buquray aybaa oottanwu maaddiyaaba milatii inttesi?

Beni wode asay yettaa siyana koyikko kaasetiyaa shammidi qassi hegaa bolli ooratta shuchchaa shammidi soni uttidi siyanawu maaddiyaa teeppiyaa yagiyoo buqurat beettees.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida asay wolaytta durssawu go'ettiyo muuzzuqqa miishsha gidaba punidi deosona. Hagee polettoy wolaytta sodo kuwasiyaa dembban gidishin cora asaykka ha sohuwan de'ees.

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa wolaytta zooniyaa kawotettan gayttotetta yohotu kaaletto eqqotta qonccisiyaa xuufe de'ees. Ha eqqottay daroto sarotetta baggaara gidishin saroy xayiyode eti birshoosna.

Issi karetta bitaniyaaranne qassi paranjja bitaniyaara eqqidosona. He asatikka qassi wolaytta maayuwaa naa'aykka maayidi issippe eqqidi pootuwaa dendiiddi de'oosona .

Macca geessara keehi adussa gididaara bootta qamisiyaa bollappe duge zaara maayidara ba ayfiyaanika manaatsiriyaa wottada haa simmada xeelliyaara qooqoyaa milatawus.

Keehippe ba huphphiyaa binaana ciirissidi giigissida attuma yelaga na'ay yaa simmidi xeelliidi de'iyaagee meray arssa gidiyoo gishshawu keehippe lo"ees xeelliyaa asaa!

Manggoy mela qassikka issitto issitto irxxa heeran gaashshiddi miyo keehippe mali'iya miyo mitta ayfe. Ha mitta ayfiyappe dumma dumma uyiyobay giiges.

Kumetta wolaytta deriyaa asa ubbaasi la'atettaassi baxettiyaa eqotaa odiyaa erissoy de'iyaagaa be'iyo wode tana ayba iites gidetii ubbaykka ba go"awu woxxiyoo giishshawu.

Maaraara botta maayyuwaa maayyidi haa nuukko simmidi eqqida heezzu geela''o macca naatanne issi yelaga attuma na'aa. Eta oyiddaa tirankka moochchenaa boorago gonggoluwaa giyaagee des.

Issi zal'e sohoy de'iyaagan asay dumma dumma mitaa ayfetanne ataakiltteta bayzziyoo sohuwan mishshay keehi hiraysidaagaa shammiyaakko tana keehi ufaysses .

Zamaana mattaa oyqqiyo woykko mattaa eesiyo koottay malaalliya hanotan issi guttan daro xeettu sha'a mattata oyqqiya malaaliya kootta. Ha koottay eessa yesuwa gujanawu keehippe maades.

Issi salo mera qalamiyaa geliyoo penggee tiyetti uttido issi eqotaa kariyaan gelanawu gotddeti uttido gishshawu asa aubbay kare baggaara eqqiis!

Daro wode goshshanchchay ba gadeen zeridi dichchiyo gisttee ayfidi daro quma qommo kiyees. Ubba maashiiniyan gaacettidi daabbonne ambbaasha kiyidi maanawu iita injjetees.

wolaytta dichchay toho kuwaasiyaa annaaciyaa sidama tukkiyaa toho kuwaasiyaa citaara annaacettidi xoonido giishshawu asa ubbay ambbaa kiyidi banatettaa dogidi hombbociidi de'oosona!

Issi geesaara addussa wora medosa giidida suylaliyaa qoriyaa ude denttada haytta ha zaarada eqqasu. Ha suylaliyaa deiyosan maataaynne guye baggaara de'iya dere awa heeran de'i?

Haattaa zeeridoogan mokkida puutiyaa xomoosiiddi diya naa''u attuma asayi awappe yiida asee? Eti ha sohaa xomoosiyo bayira halchchoyi ayiba gidanee?

Dumma dumma zanaqaa sohota kaalettiyaa eqotay issi laytta giddo kanchchiyaan ishatamme ichchashu sha"u biraa palahissiis woykko demmiis yagiyaa xifatee beettees!

Nu heeran issi kattaa miyoo qeera keettiyaa de'iyaari issi issi naati he keettan ubbato moosona shin tana he keettan maanaw ayba iitii?

Maattaa maashinee miizzaappe yeessi epiidi pabirkkaa giddo gelissidi goozidi asay appe ekkidi uyyana mala eehido goozettida maattay issoy issuwaa bolli dorettidaagee mal"iyaaga.

Banddiraa oyqqidi xoqqu ootti wottida na"ay beettees. appe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolayttagiddon de'iyaa zannaqa sohota issippe be'anawu biida daro qooday de'iyoo maccanne attuma naati issi sohuwaan eqidi pootuwaa denddiyaageti nuuyoo beettosona!

Issi yelaga macca na'iya keehi lo'iya puuttuwappe oosettida adussa qamisiya ba bollaa ubba gatta maayaasu. He na'iya qassi barkka asi baynnasan durssaa paattiyaro be'aas.

Issi biittan hanettiyabay aybaykka he biitta asawu woykko shooro biittawukka gaazeexaa baggan aadhdhees. Qassi issi biittaa deree ba biittaa dichchaa erana bessees.

Laa ayba palaba be'iyaanaa! Issi curqqattiddi uttida keettaa huuphiya televizhiiniya bessiya miishshay de'es. Televizhiiniya shammanaappe kasetidi asay basoy aymalee Gaana koshshes.

Keehippe aaho gidida deriyaa bolli cora mittati issippe dooddidi eqqido sohuwaan aybakka mela mitti baynna sohoy beettena gishshawu he sohoy keehi lo"ees.

Sinttaa baggaara ichchashaa gididi guyye baggaara qassi usuppunaa gididi eqqida wolayitta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa kaa"iyaa naatu yaraa. Sintta baggaageti hokkidosona.

ha sohuwan aappun parati diyoonaa? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ya baggaaranne ha baggaara cuppu giida woraa giddoora xoqqaappe ziqqaa xonggettiiddi yiyaa keehippe bulqqotida zo''o haattaa. Ha haattayi yiyoo ogee shuchcha xalla.

Issi asi ay kawo keettan oottikkonne dosees shin ubba yumbberesttiyan peresddantte gidiyode waani lo'iishsha? Qasai issi asi ay keenaa daafuridi he xekkaa gakkiishsha?

Issi guutta arssa na'iyaa issi bulla meray de'iyoo adussa qamisiyaa maayidara issi herega milatiyaagara haa simmada eqqidaara nu aydiyaassi beettawus.

Daro afirkkaa biittati bantta zal"iya gaameelan caanidi adussa ogiya manddaridi zal"oosona. Gaameelay issotoo uyido haattan adussa wodiya takkana danddayiya maalaaliya mereta.

Keehippe gal"idaba milatiyaa galbbaappe oosettiyaa karetta meraara de'iyaa xafira caammaay attuma naati woottiyoogaa milatiyaage xeelliyoo wode woysu biraa ekkiyaaba milatii?

Daro kawo eqotaa giddon pilggetaa oottiyaa eranchcha asati hagaa ubbatoo go"ettiyoo gishshawu etappe hara asay darin ha qaalabaa erenna a sunntaykka "Quora" getettees.

Laa ha"i nu toophphiya biittan dummma dumma heeratun asay ba katamaa loyttanaadan odettiis. Ubba i hashshu giigis giissees katamay oosetti simmiyode.

Uuttaa gobbaappe oosettida woliwoluwan uttida na'ay abbaassi gidduwan moliya oyqqanawu gitiya micciiddi de'es. Ha beettiya abbaa haattay uyiyo haatta malatees.

Cora macca asay issi keettaa giddon samppan aybakko wottidi maxidi deosona. Ha cora macca asay samppan wottidi maxxiidi deiyobay aybe?

Hagee hara mera gidiis peattin guuta zo'o meraakko baqqiyaakko wolaytta wogaa mayuwaa woykko dunguzaa geetettiyaagee maayoy nuusi ha sohuwaan beettes.

Issi issi zal'anchcha asati zo'o xaphuwaa giyaa ehidi bayzziyoogaa miishshaakka hirayso geettes shin hegaa shamiyaaba gidiyaakko tana keehippe lo'es .

Samppaa be'iyo wode ta huuphiyan yiidabay beni asay saynee yeenna wode qumaa aani wottidi miyoogaa. Adda lo'iyaa samppaa sooni kaqqiyoode puulaa immees.

Dumma dumma meerara de'iyaa upuupati issi sohuwaan punettidi de'iyaageta nuuni be'idi etu malaa shammana giidi bayzziyoo sohuwaan bi simmin issoykka xayiigis!

Issi shuchanppe oosettida adil'e ciishsha meraara de'iya keettay beettes. Ha keettaassi qorqqoroy baynnaggaa gidishin bolla baggay xeelliyoode mule keetta malatenna

Giyaa bollan amarida asay woykko bayzziyyanne shammiya asay beettes. Ha bayzziiddi de'iyo miishshatuppe sunkkuruutoy meccidi anccidi disttiyan qolin kattaa mal'ettiya puute.

Asa keettaa dirssaappe ha baggaara dumma dumma sa'an tokkidi dichchiyoo mittaa aygetanne piraapireta be'iyoo wode nu karekka efaada tokka tokka ges!

Asaa naati bantta massidinne molliddi giigissiddo shuchcha keetta be'iyoode ubba asi oottidoba milatenna. Ha keettay puulay odin odin wurenabba milatees.

Issi luxetta keetaa giddon cora naati uttidaageti aybakka yaa haa geennan bantta luxxido luxettaa maaradan paaciyaa oottiidi de'iyaageti beettoosona nuusi.

Cora asay issi aaho keettan dawutaraanne biiriya oyqqidi daraphphan de'iya asi odiyoobaa siyiiddine xaafiiddi beetoosona. Ha asayikka heran karssikarssamerettenna mala issi biittaa naagiya seeraa naagissiyageeta.

xalqqee kiyidaagee intteyoo ayfiyan eqqii? a giddonkka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Goshshaa oosuwa yootiya woykko erissiya arummay heezzu meran merettiddi keehippe daro puulan giigiddi beetes. Ha arummay hiillanchchan woykko eranchchan giiges.

Issi issi zal'anchcha asati macca naati banttana puulayanaw go'ettiyoobata ubbaa shiishshidi oge doonanmiccidi bayzziyoogaa be'iyoo wodiyan eta oosoy keehi malaales.

Issi aaho keettaa giddon cora xariphpheezatinne oydeti de'oosona. Hageeti puulaatettaappe denddidaagan soofaa leqqiyaageeta gidishin, hageetun uttada kaa'aydda miiccaydda pee'iyaakko kahaa shabbiriyaabay xayi aggana.

Mantta go"a tasfaayee tohossa toophphiya dalgga manttiya milliishaa xaafo keettaa gadaaway gifaataabaa gamma gidida ogiyan qonccissidosona. Tumukka gifaatay dere asaappe shaakettana danddayennaba.

Bootta qophphiyaa wottida ba qooriyanikka qassi wolaytta dunguzaa xaaxida bitanee wolaytta telebizhiniyaan eqqidi ba huuphphiyaan de'iyaa qofaa dere asaassi aattees!

Asay woni biittaa bollan timirtte tamaaridi ba guuggiya eraa kunttidi darobaa oottennaakko hara meretaappe dummatennattenne? Shin timirtte koyro asawu ehida asi ooneeshsha?

keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta matankka geleshshoti diyaageeti sa"an uttidi beetoosona.

Shukkaaree giyaa giddon asay maana mala getettidi sa'an micetti uttidagee beettiyaagaa ba soo shammidi ipiidi kattanawu koyiyaa asay ubbay shammiidi de'ees.

Mittaappe ciiridi lo"iyaa qottaa immidi kessido quma keettaa karen naa"u goomaara de'iyaa bokiseriyaa yaagiyoo sa'aara bululiyaa motoriyaa eqqidara de'iyaaro be'oos!

ha sohuwan pugetti uttida miishshay ayba geetettii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi yelagay maanawu ubba qassikka biitta irxxatettawu keehippe maadiya dooza puutiya uttiddi tokkiddi de'ees. Ha mitta puute asaa naatussi keehippe daro go'a immees.

Issi adil'e mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beettiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. Eta matan macaasiyaakka dawusu.

Issi wolaytta moottaa ayssiyaa bitanee cora asaa sinttan uttidi asay a oychchido oyshshsaasi gidiyaa baqe zaaruwaa immiidi de'iyaagee bulla kootiyaa maayidi uttiis.

Issi na'ay asay shammiyoonne bayzziyoosan eqaagee beetiyaagaa matan issi maata mala meray de'iyo ayfetti diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Attuma naati bantta tohuwan yedhdhiyoo ooratta caammay giyaa gelidaagaa daro naati he caamaa shammidi yedhdhoosona shin he caammaa gatee woysee?

Amaara wogaa maayyuwaa maayyida issi baltteetiyaa kilaashiyaa hashiyan wotta ekkada ayiba ayyayi. Hankko macca asayi ubbayi maaraara yaparan eqqidi O xeelloosona.

Daro asayi zal"anawunne daanawu maaddiyaa bolli bollan shuchchaappe keexettida keettaa. Ha keettayi ayi keena biraa wurssikkonne A maadoyi keehippe daro.

Toophphiya giddon aahuwan bayzettiiddi de'iya masttiqatuppe issoy tiriidenttiya geetettiyagaa. Ha masttiqaassi de'iya peenoy siiriya xukkeesinne coommiya asassikka adussa wodiya go"ees.

Issi asi ba biittaa kaalettanawu dooretti uttiyo wodehe biittawu darobaa oottees. Hegaa gishshawu he biittan diya ay asaykka a keehi bonchchees.

Wolayittan bayira baala gidida gifaataa baalaa bonchchuwaa xeelliyaagan wolayitta telbejiinee shiishshidi haasayyissido naa''u wogga asata. Na''ayikka issi mala qaalaa immidosona.

Worqaay pestaaliyaara qashuwan de'iyaagaa zal'anchcha asati tana he worqqaa shma giidi tolidosona shin he worqaa gatiyaa siyiyoo wodiyan qassi ayba al'o giidetii.

woga asay muletoo pee'iyo wolaytta keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolayittan aaasayi essidi uyiyoo tukkiyaa qommotuppe issuwaa gidida hayitta tukkiyaa giyoogaa mal'ettiyaa sawo maatatu qommoyi bootta zaapee xeelliyoo wode ayiba lo''ii!

Keettay asaa naati gala gala de'anawunne ubba qassikka so medosatti issippe de'anawu maaddiya kane koshappe issuwa. Ha keettay daro qommo mittappe keexetees.

Asay ubbay shiiqettidi issippe yeehoy issi heeran kiyidaagaa gakkanaw boosona shin he asaara yeehuwaa baanaagee tana ayba yashshes giidetii ?

Ba sinttan som"uwaa woykko bollaa tiyettiyoo qibatiyaa oyqqida issi geela'o macca na'iyaa ba mentershshaa bolli zo'o meraara de'iyaa tiyidaara kanaa milatawus!

Asay bawu injjetiya sohuwan awaanikka uttidi dumma dummabata zal"anawu danddayees. Shin tana qassi daro wode isppalttiyan zal"iya asata kaamee yedhdhanaadan hanidi iita hirggissees.

Ha saaminttan nu biittan gifaataa baalee malaala hanotan bonchchettidi adhdhiis. Ubba he baalaa bonchchiyo wode cima asaara ubbay attennan wogaa maayuwa maayidi kaa'iiddi bonchchido baale.

Hagan dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. eta matan boottaa maayida cora asati diyaageeti eqqidi beetoosona.

Issi issi caammay asay a shammana mala geetettidi keehi lo'idi oosettees. Qassi caammay daro wode mehiya galbbaappe maashiiniyan giidi cora meray tiyettees.

keettaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cora asay ogiyaa doonan issippe eqqi uttiis.

Issi beni silkkiya woykko chayna silkiyaa yaagiyoge de'ees. H a silke daroto siimiya karddiya yeegidi silkiyaa yafaran shoccanawu go'ees. Hani mala silkke beni tawu deawusu.

Issi hoteelee de'iyaagan maaraara uttida bootta oydee de'iyaagaa be'iyoo wode keehippe lo'es. He keettaakka issi issi bullashettiyaa asati ubbato boosona.

Asay daro wode ootti shiishshi ba biraa dichchanawunne qottanawu bankke keettan efidi wottees. Qassi bankke keettan diya biray xayees giidi hirggiyobi baawa.

shuchchaappe oosetida ogee diyaagee keehi lo'ees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi issi wode nu ubbaykka eriyogaadan yelaga naati kushiya kuwaassiya kaa'iiddi ayssi issi mala maayuwa maayii? Qassi he maayuwa maayennaakko aybi hanii?

Issi keetta giddon naa"u attuma naatinne ichchashu macca asati issippe uttidi masoofiyaara shiiqida mal'iya kattaa maanaw giigidi uttidaageeti ayiba lo'iyoonaa.

cora asay issisan diyaagee beetees. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi wolaytaa wogaa maayuwaa naa'u yelaga naati woykko issina maccaaro gidishin issioy attumaa na'aykka issippe deosona. Etikka wolaytta wogaa durssan wozana bayyoosona.

Issi gaxare heeraa milatiyasan mitta kuwa giddon oydiya wottidi uttida cora asay de'ees. Heeraykka maataay deiyo shuchchay deiyo heeraa. Ha heeraa awa gaane?

Bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon dumma dumma muuzetti, papayati, loometinne qassi hara hara buqurati maarara sa'an micetti uttidaageta asay shammana koyikko aynne waayettena!

Sayiniya bollan heezzu usttaa ehiyo miishshaa giddon ashoyinne ashuwa kattishin guyye attida haattay issippe de'iyaagee beettes. Ha kattayikka medoossaassi giddon ashuwa gidin lo'o hanotan kattikko maaddiya quma.

Allequwaa miishshappe issoy hagaa gidishin maayuwaa maccaran woykko qooriyan wattanawu maaddees. Ha miishshay daroto macca asaay alleeqisanawu alleqisanawu go'ettoosona. De'uwaa qaxiwatissiyabati cora.

Kaamiyaa giddon uttidi issi sohuwaappe hara sohuwaa woykko issi heeraappe hara heeraa manddarees. Dumma dumma manddaranawu go'ettiyo cora kaamiyaa qommoti de"oosona.

Nu ubbaa heerankka daro wode kushe hiillanchchati zo'o biittaappe munaqqi giigissidi dumma dumma so buqurata medhdhoosona. Hegeetuppe keree issi issi kattata qottanawu maaddees.

Issi biittaa bazzo giidi xeeganawu danddayetees. Ha sohuwan keehin shemppi ekkiyo mitta kuwa baawa. Heeraykka keehin meli uttiis. Hagaamala heeraan carkkoy keehin xuugettidaaga.

Wolaytta kochchaa asaa layttaa laamiya gidida gifaatay dabaaban bonchchettiyo wode kaassaaninne durssan hombbocida hanotan polettees. Ha durssay qassi macca asi xayin maarattenna.

Dumma dumma miishshati sharan hiixidoogetti de'osona. Hagetuppe baggaay birshshanawu maadiyaa miishshata gidishin attidagetussi maadoy aybe? Qassi ha miishshata giigisiyay oone?

Keehippe daro lo'iyaa ciishshatuuninne masoopetun puulatti giigida keettan issi huuphiyaara hoshkkaara macca na''iyaa zokkuwaa zaarada uttaasu. Ba huuphphiyaa ayibanne dadissabeekku.

oduwaa gutaraappe asaakko oduwa aatiya bitanee beetees. appe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Issi guuttaa gasttida aawaara aayeeranne qassi naa'u maccaa naaturanne naa''u attuma naatuura keehippe lo'iyaa maayyuwaa maayyidi eqqidosona. Aayyiyaa yiira na'aa tookka uttaasu.

Issi mala salo meraara de'iyaa lo'iya kaamee maraara eqqidaagee beettes. Hagee hinkko kaamiyaadan kushiyan oyqqidi gorddiyoonne dooyiyoogaa gidennaashin kushiya oyqqennan dooyettesinne gorddettes.

Issi taamaa ambbaa giyogee biittaa giddoppe tamay pude kiyiiddi cuwattes. Ha tamay kiyiyo heeray cuwatteeesinne keehin michchessi ayssi giikko heeray muleera taman yuuyyi uttis.

Keehippe dummatida hanota oosettida keettaa xoqqaa kiyanawu maaddiyaa keraa. asayi eribeennappe attin ha kiyiyoo sohoyi musidi elle wulli aggana danddayes.

dichchaa kaasaa bonchchanaassi dangguzaa maayida naati ayba iitiyoonaa. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi diriphphaa bolli maarara siho maayuwaa maayida kawo ooso keettaa asati macca asay issi baggaara qassi attuma asay issi baggaara eqqin kushiyaa dentti wottidosona!

Issi wode wolayitta telbbejiiniyaan aadhdhida issi mala bootta maayyuwaa ubbayi maayyidi xurumbbaa oyiqqidi punniiddi biyaageeti ayiba lo''iyoonaa. Eta caammayikko issi mala.

Issi wogga zammaana hanotan shuchchappe bolli bollan keexettida wogga keetta sinttan de'iyaa heezzu goomaawa qeeri kamiyaa tana ayiba yashshawusu giideti.

Issi keettaa aawaynne aayiyaa bantta heezzu maccanne issi qiiba na'ee na'aara issippe pootuwaa denddidi deosona. Etti maayido maayoy wogaa maayuwaa gidishin keehin puulatti-uttidosona.

Ha giddon nu heeran de'iyaa yelaga naati ubbay yedhdhi ekkidi yuuyiyoo caammay lo'iyaabeeshsha gaada xeeliyoode aybanne he caammay lo'iyaaba gidenna.

Issi keettaa giddon eqqida saaxine giddoora heregan beettiyaa maahiyaa calaa milatiyaagee xeelliyoo wode miyaba milatidi ayba yashshes gidetii nuna ubbaaka!

Issi heeran diya asay godaa lukkidi banttana lo'iddabaa oottiyo miishshay beetees. awu meraykka daro adil'e ciishsha malattiyagee giyan daro miishshaa ekkees.

Ambba giddon zal'e keettan asaassi puulaa immiya daro qommo alleeqo miishshati de'oosona. Hageetuppekka qooriyan wottiyo alleeqo miishshay macca naatinne attuma naati bantta qooriyan wottidi. puulattanawu maaddes.

Heezzu xekkaara oosettidi uttida keettaa miyiyaan sa'an duge baggaara cora asay yaanne haa biidi de'iyaage ubbay ba qofaara qoraara de'iyaage ogiyaa kumidi hemettees!

Kaamiya danuwaanne daafaa naagissiyaaraa kaamiya laaggiya izawaara cabbottaydda beettawusu. Tan ubbatoo iitiyabay aybee giikko kaamiya laaggiya say awudekka seeray efiyo ogiyaadan beennan asaa daruwa caanoosona.

Asay ba sooni uttidi issi biittan hanettiuaba aybakka ashshennan eranawu danddayees. Teeppee woykko eraadoonee hegaa malawunne yettaa siyanawu daro maaddees.

Hagee keehippe dummatida shuchcha malatiyaabayi ayibee? Laa deree ha shuchchaakka asi epiidi keettaa kexxiiyye Ha shuchchayi caanetti biidi haraba kiyii?

Wolayitta muuzziyaa ogiyaa doonan miccada bayizziyaa issi mishire miyyiyaan naa'u baltteetati gede bollan uttidosona. eti uttido ogee baana xallayi kumidoogaa.

Miizzay dumma dumma maatta muruttata immiya qassikka modhdhonne murutta ashuwa immiya asaa naata keehippe maadiya medosa. Ha miizza ashoy keehippe maades.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida asay issippe kushiyaa pude denttidi wolaytta qonccisiyaa qalame tiyettido curqqa oyqqidi uttidoosona. Ha asaa qaattay wolaytta tugga pagalanawu yaagiyo qaatta milattees.

Issi yelaga geela'o na'iyaa baassi karetta siho maayuwaa maayada ba miyiyaan eqqida naatussi qassi daro qumaa qommuwaa kattada eta sinttawu aattidaara beettawus.

Keettay asaa naatussi immiyo daro go'atu giddoppe amaridaageeti do'aappenne kaysuwaappe naagiyogaa, iraappenne awaappe ashshiyogaanne hegaanne hegaa milatiyaageeta. Ambban ganddaappe aaruwaa lo'iya cora keettati de"oosona.

Ha misilee xoossaa qaalaa yootiyonne yexxiyo gallassaa odiya misiliya bollan happen attuma naati beettiyoonaa? Cenggurssaa xoqqu oottiya mishshaa oyqqidaagee awugaa baggaara de'ii?

Beni wode televizhiineenne ereedee yibbeenna wode asay gaazeexaa go'ettes. Gaazeexay issi heeran hanidi kanttidabaa asaassi qoncciyan xuufiyan kiitaa aattiya woraqataa.

ha sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. Naa'u haattaykka duge maaraara goggees.

Issi nu biittaa kaalettiya erettida kawuwa dottore Ahimeda Aabi issi shiiquwan haasayishin televizhiiniyan be'aas. Coo taanikka aagaadan biittaa kalettiyakko iita dosays.

Dumma dumma qommo payyatettaswu maaddiyaa mittaa ayipetanne puutetaa ubbakka qa unkkota miyoogaa daro asayi doses. Ha dosiyaa asaa giddoppe tankka issuwaa.

Toophphiya kawotettay biittiyo naagiya tooranchchatu gittaa zammaana ogiyan minttiiddi de'iyogee ufayssiyaba. Issitoo issitoo qassi hagaa mala tooraa miishshata shammiyogee sinttaara aybi yiyo gishshataassee giissees.

Wolaytta asay bantta wogaa maayuwaa keehippe geeshshi meeccidi saaphpho gidida sohuwan keehippe kaafeyidi wottoosona. Hegan bantta biittaw de'iyaa bonchchuwaa bessiyoogee keehippe lo'es.

Asay ayfe tukkiyaa penttissanaw go'ettiyoo jabanaa ehada taman wottawttasu shin he jabanaa aayyiyaa giyaappe woysu biran shama ekkada yaadee ?

Ha sohuwaan doorettida ushshatu ubbaappe taani dosiyoonne dooriyooyi ubba qassi payyatetawukka maaddiyay mereta haattaa. Ta xaalla gide nan daro asayikka doses.

"proud wolaita" woykko wolayttan ceeqays yaagiya xifatiya oyqqida na'iya beetawusu. qassi i matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

OOso ubban ta ixxiyoo oosoyi kaaetta keexxiyoogaa. ha oosuwan diyaa metuwaappe issoyi ayibee giikko keexxiyoo mitttaa bollappe kunddada meqqanakka danddayaasa.

Ha yiidi nu biittaa xomoosite yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa issi erissuwaa bolli wolayttaa saatiyaa yaagiyaa xifatee adil'e ciishsha meran xaafetti uttido giishshawu lo"ees!

Keehippe gasttida keettayiyaanne keettaway bantta soni uttido ufayttiidinne miicciidi kaa'idi de'iyaageti beettiyoo wode attumaage ba kushiyaan caatiyaa oyqqidi miidi mattotittiis!

Wodiya zammaanatettaara gayttidaagan daro biittati dumma dumma olaa miishshata go"ettiiddi de'oosona. Ha tooraa miishshati daro danuwa issitoo gattanawu danddayiyogee yashshiyaba.

Issi issi asa xeellin xeella xeella giya sohoti diyageetun asay biidi pootuwa denddees. Hegaa mala heeray harabawukka iita injjeteesinne lo'ees.

Wolaytta sooddo yumbburshee ooratta he luxetta keettaa geliyaa naati yiiddi ekkidi yiyoobaa maaraara wottidoogaa be'iyoo wode luxanchcha naati metootenna mala oottido oosoy keehi lo'iyaaba.

Issi issi heeran asati guuttabaa zal"idi bantta keettaa ayssiyogee keehippe maalaalees. Hagaa mala asatussi kawotettay oottiyo man"iya injjeyidi immana bessees.

Badalayi irxxidaagaa karen awan sharaa hiixxidoogan miccidi melissiiddi doosona. Hagaadan melissidi meliyoo wode gaacissidi xiillee kessidi dumma dumma hanotan maanawu go''ettoosona.

bantta baalaa bonchchanaassi shiiqi uttida asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Garssa baggaara hosppun sha"anne ichchashshu xeettanne hasttamanne usuppun paydoy de'iyoo silkke paydoy oyqqi uttida salo mera shuraabiyaa maayida na'ay eqqiis!

Macca asaynne attuma asay ba apuulaa naaganawu daro alleeqo miishshata go'ettes. Hegeetuppekka ha beettiya alleeqo miishshay macca naati bantta hayittan wottanawu go'ettiyo miishsha.

Keehippe lo'iya wolaytta hadiya maayidda atumma naati wolaytta wogaa bulukkuwa maayidda geela'o naatura yafaran eqqidosonna. Ha yelagatti yexxidde bantta kushiya baqqosonna.

Goshshanchchay miizzaa heemiyogan aqqees. Ubbaka darissidi maattaa miizzaa heemiyoge go'ay keehin daro. Maattaa miizzayu maattaa immiyogan dumma dumma kaafuwaa keehin ehees.

Issi na'iyaa keehin xeelanawukka lo'iyara issi boottaa habasha maayuwaa maayada issi kushiyan ba maayuwaa oyqqada issuwaa qassi miccada a ay oottay?

Issi keehin puulattida keettan dumma dumma uttiyo oydettine hara qassi xeelanawu lo'iyaa miishshati deosona. Hagaa mala keetta hagaadan loyttidi giigisiyoge ayba allaliyase?

La hagee nuuni guuttatetan eriyoo ameray keehippe zo'o gidido miyoo wode keehippe mal"iyaa sunttay shukkariyaa yaagiyoo kattaa qomoy de'iyaagee beettees.

Issi keehi xoqqa gidida sohuwan giigetti uttida sohuwan asay he sohuwaa biidi alaxxanawnne zanaqqanaw keehippe amoteesinne qassi keehippe doses .

Keehippe shuchchay sa'aa bolli laaletti uttidaba milatiyaa sohuwaan ya baggara issi laalettida keettaa milatiyaagee beettees. ha sohuwan qassi issi asikka baa.

Taani giyaa baydda woossiyo keettaa be'iyo wode taayo qofettiyay ubbatoo maallado maallado woossiyo keettaa biyoogee akeekettees. Woossiyo keettaa ubbatoo biya asay tana lo'ees.

Wolayttatto doonaa dichchanawu dumma dumma eqotati oottiidi de'iyo qaattay keehippe maalaalees. Ha dichchaa eqotata dere asaynne kawotettay minttidi kaafana bessees.

Lokkoma badallara issippe walakiddi kattido kokkaa dumma dumma boyiya milatiya shugo qumara issippe miyoode keehippe mali'ees. Ha kattay darotto ambba heerankka erettees.

Afaare dalgga manttiyan banddirassi de'iya qottayinne Meray ay malatii? Ha banddirassi hadirssa baggaara giddokko tiyetidda qalamiya Meray ayba geettettiyaakko qoncciss?

Beni wode gutara kiyidi lallabanawu giigi kiyidaa bullukkuwaa maayidaa asayi maaraara uttidaageeta. Ha asaa giddon daro attumanne macca asayi des.

Keehippe malaaliya puulay de'iyo ambban keehippe xoqqa shuchcha keettayinne ubba qassikka ali'o kaametti de'osonna. Ha ambban puula koorinttiya po'oykka de'ees.

Ha caammaa meray zo'o qassi ha caammaa wottida na'ee gediyaa biradhdhee keehippe lo"iyoo gishshawu akka bessana gaada ba issi gediyaappe caammaa shooddasu!

Qooriyan, kushiyan, hayttaaninne siiriyan wottanawu macca naati go'ettiyo alleeqo miishshay beettes. Shin siiriyan alleeqo mishshaa aattiyoogaa macca naati aggiyaakko lo'o ayssi giikko lo'enna.

Qoodan muleera oyddaa gididi beettiyaa asati de'iyoo owde etappe issiniyaa maccaaro gidiyoo wode a qassi maayido maayoy meran zo'o gididaagee beettees.

Nu biittaa itoophphiyaa giddon dumma dumma wozanaa keehippe ufayssiyaa zannaqa sohota yaagiyaa erissoy de'iyoo heeray haray atto xeelliyoo wode keehippe lo"ees.

Maa'idiniyaa bookkiya asati koyro biittaa bookkidi, he bookkido biittaa qassi haattay de'iyosaa efiidi meeccoosona. Toophphiyaa biittan erettida ma'idinee bookettiyo sohoti de"oosona.

deeshsha maraa tookkada eqqida na'eeppe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ogiyaa doonan miccidi bayizziyoo muuzze, askkadoosee, loomeenne paappayee kumis. Hagaa mala sohan bayizettiyaa qumati harasan bayizettiyaagaappe gatiyaa guuttaa ekkidi bayizettes.

Issi kattaa bayzziyoo sohuwaan dumma dumma kattaa qommoti qashshuwaara qashshuwaara issi sohuwaan de'iyaageta be'iyoo wode eta gatiyaa eriyakko ubba shamma shamma ges.

Issi goshshanchchay ba oosuwa kaduwanne qambbaraa tookkidi biiddi diyagee beettes. Qambbaray mittaa woocetti giigidaagaa gidishin gadiya goyyanawu kaduwa go'ettanaappe kasetidi booraa bolli wottidi qachchiyo miishshay.

Beni wode shebexe caamay giyaa yiidaagaa asi ubbi he caammaa yedhdhiyoogaa be'iyoo wodiyan he caamay tana ayba iites giidetii .

Keehippe yeemoyiyanne lo'iya hanotan giiggi uttidabay gaden de'iya santtanne uuttaa santtaa miizzay meenaadan diri uttiddo dirssay suuppay jiijjoti uttiis malaalees.

Issi goshshanchchay ba gaden zerido banggaa ayfiyaa cakkidi i gakkido giishshawu ba kushshiyaan oyqqido bana oychchanwu biida asay kare baggaara xeelliyaaga besses!

Issi bootta shuraabiyaa maayidi qassikka bootta suriyaa gixxidi ban kushiyaan keettaa puulayanawu maaddiyaa buquraa oyqqidi giigissiidi de'iyaa na'ay o soni de'ii?

Issi ooso keettan daro asaa haggaaziiddi xaafidobay shiiqi uttidaagee beettes. Haga shiiqidaba muliua qassi moorettenan shiishi wottanawu a kammiya miishshaa go'ettidi wottes.

Amarida asay wolaytta meranne qottaa oyttaa oyqqida maayuwa maayida asay issippe eqqi uttaagee beettes. Ha maayuwaa asay allaxiyo sohuwaa biiddi maayes.

Uuttaynne maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. keettaykka qorqqoruwan diretti uttidaagee shuchcha dirssaa matan beetees..

Oduwa giigissiyaageeti darotoo asaappenne hara cimma asatuppe demoosona. ha sohuwankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

issi sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha bagaara qassi issi na'iyaakka eqqaasu.

Asha keehi dumma hanotan keriyan ubba qommo qimaamiya yeggisi xiixxidooge ayina mal"s giideti kushiyaara ma ma ges. I ekkiyoo miishayikka daro.

Kattaa gidin dumma dumma asayi moorettana koyyennaba gelissi wottiyoo piriijjiyaa yaagiyoo zammaanaa buqura giddon irxxana mala wottido dumma dumma ushshaanne kattaa qommuwaa.

Aaya issinna qasho unccaa bollan uttada wogaa maayuwa giigissanawu maaddiya puuttuwa paattawusu nne suqqawusu. Ha aayyiya poliyo oosoy eraa koshshees.

Issi zammaana furnichchere keettan giigida kushiya hiillanchchati puulayido miishshay aybe Qassi ha furnichchere miishshati deiyo keettay awa heeran de'i? Oogee?

Tiya badalla tammaa gaxan wottiddi xiixiddi qassikka gombbiddi bunchchi bunchchi miyoode keehippe mali'ees. Tammaa bonqqoykka zo'i zo'i bochiyaakko kushiya xiiriganawu de'ees.

Issi goppila geleshoy miitta bolli uttidi aybakko oyqqidi coommidi de'ees. Ha geleshuwappe ya baggara aaho woray de'ees. Ya baggaara qassi haho sohuwan derettika deosona.

Asay banttana gakkida qohuwan issippe shiiqidi uttidi banttana gakkidabaa haasayoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Daro asay tamaari wurssi simmidi dumma dumma ooso keettaa gelidi oottanawu dosees. Ubba qassi issi biittaa kalettanawu yeemottenna asi baawa.

Dumma dumma qottaara de'iyaa asa naati ba puulaa gujjana giidi ba qooriyaaninne kushshiyaan wottiyoo buqurati ha sohuwaan de'iyaageta nuuni be'idi malaalida.

Laa hagaa bitaniyaa eriyaabi woykko i awa biitta asakkonne eriyaabi de'ikko taassi i asakkonne xalahekko oderkketi. Ha'i hago bitaniyawu taagaa sinttaaappe xayay xayikki.

Asay meecetti geeyyidi issisaa kiyiyode bana sawettanawu go'ettiyo miishshay zal'e keettan beettes. Ha miishshay dumma dumma peenoy de'iyoogaa gidiyo gishsha asay bana lo'iyaa peenuwaara de'iyaagaa ekkidi shammes.

Biittaa kawo geetettiyaa dottoriyaa ahimedaaabi uttidi bana siyiidi de'iyaa asa ubbawu kiitaa aattiidi de'iyaagee keehippe lo"iyaa karetta kootiyaa maayi uttidagee beettes.

Bootta meraara de'iyaa adussa kaamee ba zokkuwaan ba'ido haattakonne lambbaakko erettena shin qassi issi yelaga attuma na'ay a bolli kiyidaagee beettees.

Geessaa likkanawu maaddiyaa qeeri buqurati ha sohuwaan de'iyoo gishshawu aybanne waayettenan geessay woyssako erissiyaa buquraa bayzziyoo keettappe shammana giidi nuuni biida!

Kurkkuriya sugiyageetu bollan issi issi uzaawati gattiyo qohoy wozanaa miyaba. Issitoo issitoo makkala asati haaho sohuwa efissi simmidi guutta miishshaa immidikka cayiiddi moyssoosona.

Ha deriya boli maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. bone wode deriyaa heeray asaa keehi michchees.

Issi maatay keehi daro diyo sohun ichchashu zo'o indde kuttotinne issi bootta addee de'oosona. Ha indde kuttoti galla galla phuuphulliyoogee lo'oba.

mattaa eessaa eessanaayo bana kammi uttida na"ay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi yeettaa suiyanawu maaddiyaa miishshay de'ees. Ha miishshay yetta cenggurssa xoqqu oottidi loyttidi sisanawu maaddees. Ha miishshay giyan ne koyo heeran bayzettiyaga gidishin gateekka usuppun xeetaa eekkees.

Miyiyaara wolaytta dunguzzay misiletti uttido bootta qamisiyaa, suriyaanne shuraabiyaa maayida bariyaan keehi guutta gidida naati bantta ammanuwaa baalaa boochchidi de'oosona.

Daruwa asaassi beetenna maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. baajaajee asay togganawu maadiya miishsha.

Heezzu issi mala kaamee maaraara eqqidi uttidaagee beettes. Ha kaamee hinkko kaametu mala gidenna ayssi giikko gorddiiddinne dooyiiddi kushiyan oyqqennan oottes qassi daro asaa utissees.

shuchcha ogee beetiyaagee diyaagaa boli karetta qalamee tiyetti uttiis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Bantta biitta morkkiyappe naagiya tooranchchatti ubbay issi yafaran eqqiddi issi mala olaa maayuwa maayiddi keehippe ottorssosonna. Ha tooranchchatti bantta biitta naagosonna.

Wogga woosa keetta aawatu matan uttada etappe xoossa qaalaa tamaariyogaa mala lo"bi des gaada qoppikke. De"uwaa ogeekka xoossaa qaalaa giddon diyo gishshawu.

Issi tukke keettaa karen dumma dumma asay uttanawu go'ettiyo oydiya qooday appunee? Ha kattane quma keettaa miyyessan kare baggaara aybinne baynna keettay ay zal'iyoose?

Keehippe cora asay issi sohuwappe hara sohuwa baanawu kaamiya tooganawu yafaran naagosonna. Kaamekka asaa woykko buqura caaniya zamaana toga buqura.

Issi lo'iya na'iyaa darotoo duriya keettan de'iya shuggiya oydiya bolli bootta maayuwa maayada uttaasu. Asay baalay gakkiyodenne qassi bullachcha wodiyan hagaa mala maayuwa go'ettes.

Keehippe modhdho ashuwa giddon de'iya ashuwa qanxxanawunne qassikka muxxanawu maaddiya qara buquray aybba geetetti? Modhdho ashoy qassi aybba medosappe beetti?

Cora issi mala maayuwaa maayida asay orkkestiraa miishshata shoccidi ha simidi yiidi deosona. Etappe ya baggaara wogga shuchcha keettatikka deosona.

Beni nu heeran de'iidi aggidi hara biitta biida asati hanno gakkanawkka wolayttan issi baalay kiyoo wode bantta diyoosan wolaytta maayuwaa maayidi pootuwaa denddi denddidi yedoosona

Gooshshaa giddon tokettidi diccida apikaadosiyaa mittay ayfiyaa ayfidi keehippe ba bollan tookki deexetti uttidaagaa ayfiyaa qoriyaa asi ubba baawe giissees!

Filaashee viiduwaa, yettaa, misiliyaa, fayliyaanne hegaanne hegaa milatiya naqaashata ba giddon oyqqanawu go'iya zammaana miishsha. Daro filime keettati filaashiyaa go'ettoosona.

Wolaytta moottaa giddon de'iya zannaqa sohotuppe issuwa gidida ajjooraa soossoy be'iyo wode keehippe lo"ees. Ha man"iya wodiya naagidi xomoosissiya eqotati galatettana bessoosona.

Issi issi heeran asay qumaa katti simmidi woykko kattaara maana giishshawu giidi bammbariyaa daaxxidi ha santta buluwaa giyoogaa yeggidoogee poogiyoogappe adhidi cammees!

ha eqqada haasayiya macaassee meray ayba lo'ii? qassikka i matan ayi mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Kase wolaytta moottaa zoreta keettaa huuphe dere dooniya godattiya moolla woynisheta dere asaa minotettan kaalettiyogan erettoosona. Ha godattiya ha"ikka xoqqa sohuwan oottiiddi de'oosona.

Seeraa naagissiya izaaway seeraa nagissanawu tobettiyo keettan ba oydiyan uttis. Seeraa naagissiyageeti heeran karssikarssay woykko cabboy merettikko woxxi gakkidi heeraa dochissoosona.

Dumma dumma buqurata oyittiyo miishshati cora qommoti diyageetuppe baggay worataa oyittiyoogaa, baggay biraa oyittiyogaa, baggay qassi wogga doosiya oyittanawu maaddiyoge lo'es.

Issi aaho dembban zeero haattay zen'idage de'ees. Ha zeero haattaappe miyiyan qassi derettine woraykka de'ees. Ha zeero haattaassi giduwan haattan mitetibena duunekka de'ees.

Nu wolaytta biittay minonne siyanawu lo'iya taarikee diyo biitta giyogaa. Hegaa gishshawu ooninne wolaytta gidida asi beni kawuwa kawo xoona erennay baawa.

Issi yelagay cenggurssa aattiyaa miishshan haasayidine ha simmidi xeelidi de'ees. Appekka guye baggaara keettay de'ees. Ha yelagay awa keettan oosuwaa ootti?

Naa'u naati bantta gaden zerettida wohiyaa garssappe sharafaa qoriiddi beettoosona. He naatu giddon qassi macca na'iyaa adil"e ciishsha mala maayuwaa maayasu.

Cora asay sohuwan durssa duriya durasanchchatti bantta eriyo hiillan duriiddinne yexxiiddi de'osona. Qassikka ha sobuwan cora asay shiiqiddi issippe yexxosona.

Issi keettan issi na'aa woykko na'ee yeletaa baalee bonchchettiyo wode asay etassi hashshu yeletaa baaliya giya xuufiya immees. Qassi ufuuppaakka shammees.

Keehin puulattida lo'iya issi aaho sohoy beettes. Ha keettaa giddon daro ciishshynne hara puullattidabati beettoosona shin xarphpheezzaa bolli uttida buquraa sa'an wottiyakko lo'o ayssi giikko wullidi meqqana danddayes.

asassi kaafiya immiya cora asati beetoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mittaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Biitta naagiyaa bootta paranjja xaaciyaappe sintta baggan cora macca asayi ayssi wodhdhi uttidonaa? Ha sohan ha baggappe ya baggi gakkkana aapun asayi dii?

Goshshanchcha asati bantta zerido kattay gakkidaa cakki ehiidi he kattaa issippe shiiqettidi qoxxiyoo wode eta hegee aykeenaa ufaysses giidetii .

Heezzu asatti irappe banttanna ashshannawu bantta huuphiyan wottiddo buquray aybba geetetti? Ha irappe etta ashshiya zamaana buquray aybbappe aybbappe meretti?

Kawuwaa ooso keettan seeraa naagissiyaa cora asati maarara issoy issuwaa geeduwaan eqqidageti bantta bollaa minttettiyaa isporttiyaa ottiyoo wode ete oottisiyay oonee?

Boossinne yoosi haagiya miishshaa oyqqada issi shuchchay pude eqqidi sohuwan boottaa maayada ufayttayidda de'awusu. Iigaadankka asay gonggoluwaa biidi allaxxoosonanne ufayttoosona.

Yelaga naati kaamiya ogiya doonan woykko matan dumma dumma miyo mitta ayfiya bayzziyaagetti keehippe goobanne mino yelaga. Ha yelagatti harattussikka leemisso.

Qoodan heezzaa gidiyaa dumma dumma biittaa kalettiyaa asati bantta guye baggaara daro biittaa banddiraa kaqqidi bantta qofaa asaayo odiidi de'iyaageti yashshoosona!

hare gaaree biidi diyaagee issi na"aa ba boli uttissi wotiis. appe hini bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi kataman isppalttiya doonan katama loyttanawu katamaa ayssiua asay daroba tokissees. Qassi naa"u isppalttiyappe gidduwan tokettiya mittay kuwatettawukka keehi maaddees.

mottoree biyo meraara keehi lo'iya ogeenne appe ya bagaara qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Asaa iqaa tookkidi bantta miyoobaa demmi aqiyaa asati bantta oosuwaadan miishshaa loyttidi demmiyoonaashsha? He oosuwaa gala gala oottiyoogee eta daafurseneeshsha?

Addisaaba katamaa heeran beetiya cora dumma dumma hagaazaa immiya sohoti beetoosona. qassi appe guyeera a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Abkaadduwa teetissidi buddeenaara min usttawu keehi maaddes. Ayiba hagaa xallee bayizzin guuxana geenna unddenna marccuwa wkkiyoogan asaa naata ayiba maaddes giidetii!

Issi yelaga na'ay biskkilittiyan uttidi ha simmidi laagidi yiidi de'ees. Hagee heeraykka keehin diccibena heera milatees. Sintta baggaara cora zal'ee keettaykka de'ees.

Dumma dumma doozay issippe de'iyo sohuwan sa'ara aduqqiddi biidda karetta adussa miishshay aybba geetetti? Ha adussa buquray aybba aattanawu maaddiyage?

Xafiraappe oosettiyaa darotoo bazon attuma asay wottiyoo caammay meraa karetta gididagee miyiyaan xoo'ee de'iyoo gishshawu awa saatiyaan wottanawu kehippe lo"ees.

Toophphiya biitta kiike mocona Ahmeda Abiy ba oyddiyan uttiddi asa muliyassi qonccissuwa immees. Ha kiike moconay biitte aawatettay de'iyo waana asa.

Heezzu asati haa simmidi oyidiyan uttidi xeelloosona.ha heezzatuppe issoy gidduwan uttidaagaa sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya wodee ehido miishshaa go'ettidi keettaa aattiiddi des.

Cora asay issisan uttidi zorettidi deosona. Hageeti asati issi xoossa yaagiyaa asata. Ha asatussi amaratto doonaykka gelenaba milatees. Eti haasayiyobay asawu gelishsha?

Dariya afirkkaa biittatun de'iya asaa duussay keehippe maalaalees. Afirkkaa asatuppe dariya bagga asay ba galla galla koshshaa kunttenna hanotaara kanttees.

Mata wodiyappe Haa simmin wolaytta moottan macca asay daro sohota aawatettan kaalettiiddi de'oosona. Ha macca asatuppe adussa wodiyassi moottaa aawatettan kaalettiyogan hashetidaageetuppe issinna gidattiyo saamu'eela selemaawito.

Hagee keehippe qantta gididagee tukkiyaa udulan caddiyoo udula mittaa milatiyaagee xeelliyoo wode xeeray lee'idi qassi dulle baggay keehippe ordde gidid uttiis.

Toophphe garssan haattaa ashagidi bayzziyoo faabrikkay de'iyaagee xeelliyyoo wode keehippe lo'es. He faabrikkan merettiyaabati ubbaykka qassi uyanawkka ayba injjetoosona giidetii

Hanna aayyiya xeelawu lo"iyaaba malatawusu erenna asawu shin taani o eriyo gishshawu o xeelliyo wode taassi woobay birddee tana oyqqiigees. Wuuwiya tana iyyo som"o diyagaa bessopite.

issi macaassiyaanne "nuuni deriya doona" yaagiya xifatee beetees. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

hashiyan uuttaa tokkiyoogee darotoo asaa wolqaa naagees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma uuttatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Qeeri naata xalaalaa luxissiyoo keettay de'iyaagee keehippe minttidi luxissiyoogaappe denddidaagan keehi daro asay ba naata he sohuwan geleissiyoogee keehi lo'es.

Asaa qooriya woykko hara dumma dumma bolla kifiliyan alequwawu wottiyo keehippe ali'o worqqay pala lo'ees. Ha worqqa asi ubbi wotana koyees.

Zammana wode ehiiddo qummaa kattiyo stoobee eexxiidi de'ees, ha estoobiya bollan birata distee wodhdhidi uttiis, ha disttiyaassi oyqqiyodday naa"u baggaara de'iyaga.

Laa deree deree giidi waassiyoo keehippe mal'iyaa wolayitta wogaa qumayi qunuunan dumma maalaala hanotan giigi sinttawu aadhidaagee maattaara diyaaga waatooshshaa?

Taani daro wode asay hayle hoteeliya giddon diyabaanne qassi a keettay lo'iyo lo'uwaa asay zaari zaaridi haasayishin siyays. Issi galla a hoteeliya gela be'anawu suure halchchays.

ha sohuwan xeelliyoode mitaappe merettida oydee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

asaa yaanne haanne efaanawu maadiya miishshaappe issoy horoophiliya. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi yelaga attuma na'ayi shuchchaara pude tollu giidi eqqidaagee geesaara ayi keenee! A bollayi haahuwan eqqidi xeelliyoo wodekka keehi yashshes.